Tafki, tafki yan nufin wani taron ruwa da ake samu a cikin taɓo ko kuma cikin wani yanki mai faɗin ƙasa, wanda baya motsi ko kuma yana motsi mai rauni. Tafki na iya kasancewa na halitta ko na wucin gadi. Tafki nada matuƙar muhimmanci musamman ga manoma da masu kiwo. Ga wasu muhimman bayanai game da tafki. Gina tafki, tafkin ma iya zama na halitta kona wucin gadi. Tafki ka halitta yana samuwa ne daga yana yi, misali ruwan sama dake taruwa a cikin ramin ƙasa ko wani wurin da aka ƙasa, amma yawanci lokuta tafki na wucin gadi ana ginasu ne domin nufin ajiye ruwa don amfaninshi a lokacin da ake buƙatarshi, misali a lokacin bushewar ƙasa ko lokacin da ake buƙatan ruwa a gonaki ko kuma wajen kiwo. Amfanin tafki, noma, tafki na bayar da ruwa mai matukar amfani ga manoma, musamman yanku nan da basu da isashen ruwa. Kiwo, tafki na zama tushen ruwa ga dabbobi dake da buƙatan shan ruwa. Tafki nada matuƙar amfani wajen noman kayan lambu, domin sune ake nomasu wajen da ake da buƙatan ruwa, ko kuma shukokin dake da buƙatar ruwa. Nishadi, a wasu lokatan tafki yana zama wuri mai kyau na nishadi idan mutane, inda mutane ke yin wanka ko motsa jiki cikin ruwa. Nau’o’in tafiki. Akwai tafki mai sabon kauri, akwai kuma tafki maicinkoso. Tafki mai sabon kauri shi ne ruwa mai tsafta wanda bashi da gurɓataccen iska ko ruwa. Tafki mai cinkoso shi ne tafkin yake gauraye da gurɓatacen ruwa ko kuma ruwan da ba a samun tashi.

tantance amfanin gona bayan gur.. bayan girbi wannan yana nufin tsarin da ake bi bayan an girbi amfanin gona dan rarrabasu bisa ga ingancin girma ko nau'isa anayin wannan domin ware wayan da suka dace sayarwa ajiya ko sarrafawa daga wa yanda basu dace ba wannan tsari yana taimakawa wajen samun ingancin amfanin gona kuma yana rage asara bayan girbi sannan yana kawo Karin kudin shiga ayyukan da ake bi dan tantancewa akwai tsaftacewa ana cire duk ƙazantan da take cikin amfanin gona a tsaftace shi yazama tsaftacacce ana rarrabuwa rarrabuwa tana nufin cire mai kϳau a ware shi daban sannan a cire mare kyau shima a ware shi daban a cire wanda zai ajiyyu yayi inganci a ajiyu shekakaru daban sannan a cire wanda bazai ajiyu ba shima daban ana cire marasa kyau da masu kyau a ware su daban ana amfani da hannu ko kuma na’urori wajen rarrabewa da tsaftacewa da kuma cire marasa kyau um 

shuke-shuke ko batutukan tsira wannan suna nufin kananan tsirai da ake shuka su da suka fara girma daga iri wanda ake shuka su a gonaki ko a lambu domin samun ingantaccen noma waɗannan shuke-shuken suna taimakawa manoma matuƙa wajen inganta noman zamani ana fara shuka su ne a kananan a kwatenoni ko kuma a samu waje mai kyau a fara shuka su domin a ga ingancin irin kafin idan sun girma sun yi gwari sosai sai ɗaukesu a kai su waje inda ake so su girma sosai wannan tsarin yana taimakawa manoma sosai wajen gwada iri aga mai kyau ne ko mara kyau ne ko kuma wajen gwada ingancin wajen da ake so a fara shuka da shi aga cewa kasar wajen tana da kyau ko bata da kyau sannan yana taimakawa wajen idan ana so waje ya zama daji ana zuwa a fara dasa waɗannan shukoki tsira-tsirai kafin wajen su girma sai ya zama daji ana fara ana iya wannan noma ne fara daga misali tumatur rogo ko kuma hatsi ko kananan itacen lanbu kamar tuma kamar mangwaro ko gahuwa

wannan yana nufin yadda ake tsara shuke-shuke na kayan gwangwani a cikin gonar noma ko cikin lambu wannan tsarin yana taimakawa wajen tabbatar da cewa kowane shuka yana da tsari kuma yana da isasshen tsarin abinci da kuma hasken rana domin girma yadda ya kamata muhimmancin wannan tsarin shi ne domin samun sarari tsakanin shuke-shuke ana bukatar abar sarari mai kyau tsakanin kowane shuka domin ko wani ɗan shuka ya samu daman girma da kyau ba tare da an cizguna mishi ba ana tsara zanen rijiya tsarin zai iya zama kamar jerin layuka ko kuma raunuka domin tabbatar da cewa ko wani shuka ya samu abubuwan da yake buƙata raba amfani da ruwa da abinci idan shuka suna da yawa kuma suka kasance suna cizgunan juna suna iya samun ƙarancin ruwa ko abinci ko hasken rana wanda zai zama cikas wajen girman su saboda haka ana so su kasance sun samu isashshen fili kuma kowacce shuka akwai tazara mai kyau tsakanin ta da ‘yar uwarta domin a samu wannan ana sama tsarin cewa kowacce shuka ta samu tazarar mita talatin a tsakanin ta sannan kuma tsakanin ko wani layi a samu tazarar santimita hamsin a tsakanin ko wani layi wannan zai taimaka matuƙa wajen

Ba da abinci mai kyau ga iyali yana ɗaya daga cikin muhimman al’amura na tabbatar da farin ciki da jin daɗi ga kowane ɗan gida. Na farko za a zo a shirya abinci za a fara da zaɓan abincin da ya dace da buƙatun iyali wannan yana nufin a zaba abinci mai gina jiki misali tuwo, jolof rice, miya miyar ganye ko miyar kuka. Na biyu kuma aiki da kayan abinci bayan zaɓan abinci sai a tattara kayan abincin da ake buƙata domin girki, wannan yana nufin a samu kayan lambu, nama, kayan miya da sauran abubbuwan haɗi, kamar masara, shinkafa da sauran kayan ciye ciye wajen shirya abinci. Na uku shi ne dadadawa da tsara yadda za ai abinci yana da kyau a tsara abinci cikin kyau da tsari don ba ma iyali jin daɗi. Wannan yana nufin a sanya abinci cikin kwanuka masu kyau da kuma yin amfani da faranti da kayan abinci na al’ada. Na huɗu shine aiki da tsaftacacciyar muhalli yana da muhimmanci a tabbatar da cewa gidan da za ayi abinci yana da tsafta. Tsaftan teburin cin abinci da goge kayan cin abinci da kuma tabbatar da cewa kowane ɗan gida yana cikin wurin cin abincin da yake da tsafta. Kawo abinci ga iyali bayan an shirya abinci, za a kawo ma kowane ɗan gida abinci a cikin tsari da girmamawa sai a zo a zauna a ci abinci cikin jindadi da girmama juna. Wajen gabatar da abinci a fara ba wa manyan iyali kafin a ba wa ƙananan cikin iyali, sai a zo a ci abinci cikin walwala da aminci bayan an gama cin abinci iyali za su zo su zauna a yi addu’a su gode ma Allah da ya basu wannnan abincin

Bayani kan mahaɗi ko rayuwar dodon koɗi. Dodon koɗi wani dabba ce mai ruwa wanda ake samu a wurare da dama musamman cikin dabbobin da suke rayuwa cikin ƙasa ko wuarren da ake da ɗan danshi. Yana da wasu halaye da suka bambamta shi da sauran dabbobi. Ga yadda dodon koɗi yake rayuwa a cikin muhallinsa da irin wuraren da suke zaune. Muhallin shi da wurin da rayuwan shi. Shi wanna dabba yana rayuwa ne duk wajen danshi kamar cikin gandun daji, lambuna, gonaki da wuraren da ake da ciyayi masu yawa, kuma yana buƙatar wajen da zai samu danshi domin ya rage bushewa. Saboda hak yakan fi son zama a cikin wuraren da ke da danshi wasu Lokutan, lokacin damina. Yana gina muhallinsa ne a wuraren da suke da ciyayi ko shuke shuke masu girma. A lokachin bazara ado yakan shige cikin ƙasa ko ƙasa mai danshi idan yana cikin yanayin zafi ko kuma idan ana cikin yanayin ƙura wannan yana taimaka masa wajen tsira daga zafi ko kuma daga barazanar dabbobi masu farauta. Yanda yake kare kansa yana da wani ƙaho wanda yake shigewa cikinsa lokacin da ake zafi ko ake cikin wani hatsari. Lokacin ruwan sama ko lokacin da yanayi ya yi laushi, adoyana fitowa daga cikin wannan boyewar tasa domin neman abincinsa. Yana cin Abinci kamar shuke shuke da sauran abincin da suke da dandano domin samun lafiya don ya cigaba da raywarsa.

Noma da kiwon dodon koɗi wata sana’a ce da ake gudanarwa domin samar da dodon koɗin zamani a cikin gidaje ko gonaki. Dodon koɗi yana cikin dabbobi da suke da matuƙar amfani saboda kayan abinci da kuma darajarsa a kasuwa. Wannan san’a ta zama mai amfani sosai kamar noma ga masu sha’awar noma da kiwo na dabbobi. Yadda ake gudanar da wannan sana’a, za a zaɓi nau’in dodon koɗi. ana fara zaɓan nau’in dodon koɗi domin yana da nau’i kala kala, amma mafi shahara a cikin kiwon dodon koɗi na zamani sune achatina achatina pulostica. Wa’innan nau’in dodon koɗin suna girma da wuri, sannan kuma suna sauƙaƙa kiwon su a cikin ƙananan gidaje da gonaki. Na biyu shine a shirya ma dodon koɗin muhallinsa. Yana da matuƙar muhimmanci wajen samarwa, samun nasarar kiwon dodon koɗi idan har aka shirya masa muhallinsa a filin ƙasa mai laushi, mai danshi, da kuma wuraren da ake da shuke shuke, ko ciyayi. Akwai buƙatar a gima wa dodon koɗi gidan kiwon da zai kiyaye su daga barazanar abokan gaban su. Na biyu kuma shine a shirya ma shi abincin cinsa. Shi wannan halitta yana cin abinci ne daga ciyayi, ganyen itatuwa da sauran shuke shuke. A cikin kiwon dodon koɗi yna da kyau a samar ma shi abincin shi mai kyau kamar ganyen albasa, ganyen gwangwani, da ganyen gwaza. Yana damatuƙar mahimmanci wajen ciyar da su da wa’innan ganyayyaki. Sannan a samu ruwa da kuma danshi wajen kiwon su. A kula da su sosai, sannan a samar masu da tsarin kiwo, idan suka fara girma, suka sami waje mai kyau suna hayayyafa su ƙara yawa

Tantance masara lokacin da ake girbinta, wannan yana nufin rarraba masara lokacin girbi a cikin gona, wannan yana taimakawa waje tabbatar da cewa masara da ake girbinta tana cikin inganci. Ana raba wadda ta lalace ko wanda kwari suka taba, da wacce bata lalace ba, domin a ware wadda za a yi amfani da ita a lokacin da kuma wadda za a ajiyeta a gona da ko kuma wadda za a kaita kasuwa domin siyarwa. Matakan da ake bi domin tantacen masara, duba masara don ingancinta. Da farko lokacin girbi ana duba kowani ganye na masaran domin a tabbatar ko akwai Wanda ya lalace ko wanda baya cikin inganci da, ana duba masara domin ko ganin tana da kyau ko kuma tana dauke da kwari ko cututuka. Rarraba masara bisa inganci: masara mai kyau: wannan masara ita ce wadda bata lalace ba kuma tana da kala mai kyau, kuma tana da kalar da ake so wato (fari ko ja)masara mai kyau tana dacewa da kasuwa ko kuma ajiyar gona. Masara da bata da kyau, wannan tana iya kasancewa masara wadda ta samu matsala, kamar bushewa ko lalacewar ganye, ko kuma ta samu cuta ko kwari. Wannan masara za ta iya zama mai amfani wajen abinci, kona dabbobi ko kuma wajen samar da kayan shuka. Masarar data lalace ko ta mutu, wannan masara ta karye kuma ta samu matsala sosai, wannan za a iya ganinta a fili, wannan masara ba za a iya amfani da ita ba wajen abinci ko ajiyar gona saboda tana dauke da gurbatacen kwayoyin cuta. Ana iya amfani da kayan aiki domin ware wannan masara, kamar su hannu, ko kuma wasu na’urorin idan masara tana da yawa, ana iya cire kwayoyin cuta domin kar a hadasu da wanda suke da kyau su gurbatasu.

Tantance masara bayan an girbe ta ana yin wannan ne yayin da ake girbe masara domin a tantance ta mai kyau a ware ta daban mara kyau ma a ware ta daban sannan wadda ta lalace ita ma a ware ta daban, wannan hanya ce da manoma suke amfani da ita domin su ware masara mai kyau domin ajiya ko kuma sayarwa a kasuwa sannan a ware wadda ta fara lalacewa domin a ci ta a lokacin sannan a ware wadda ta lalace dukka daga cikin su sabida kar su gurɓata waɗancan, ana amfani da hannu ko kuma na`urori domin a ware ko a tantamce wannan matsalan, ana amfani da hannu idan masara ta kasance kaɗan sannan ta kasance wadda mutum zai iya yi da hannu shi, ana mafani da na`ura sabo idan ta kasance da yawa yadda mutum ba zai iya yi daban ba, ana ware masara mai kyau ta hanyan gani ga launim ta sannan kuma a lura cewa bata da wata illa ko kuma ba wata gurɓatacciyan cuta da ta shafe ta, ana ware marasa kyau ta yanda idan aka cewa wata cuta tana ta shafeta ko kuma ɓawon ta ya fara lalacewa ko kuma `ya`yanta basu da kyau sannan ana ware wadda kwtata kwata ta lalace ta yadda idan aka ga cewa ta lalace gaba ɗaya bata da mamora to ana zibar da ita.

Kayan haɗin miya, na nufin sinadaran da ake amfani dasu wajen haɗin miya wadda ake ci da tuwo, shinkafa, ko kuma kayan gari. Miya tana da matuƙar muhimmanci a cikin girke-girke, kuma ana iya yinta da sinadaran da suke da ɗandano kuma masu gina jiki. Muhimman kayan haɗin miya sun kama da, Na farko man gyaɗa ko man zaitun, man gyaɗa ko man zaitun yana daya daga cikin muhimman sinadaran da ake amfani dasu wajen soya kayan miya, man yana taimakawa wajen ƙara ɗanɗano da kuma miya ta zamo mai laushi. Albasa: albasa tana ɗaya daga cikin kayan haɗin da ake amfani dasu wajen soya miya, albasa tana ƙara ɗanɗano da ƙamshi, tana kuma taimakawa wajen bada launin zinare ga miya. Tattasai ko tumatir: yana daga daga cikin kayan haɗi masu mahimmanci a miya, yana bada launi mai ja mai kyau da kuma ɗanɗano mai kyau, yana iya zaka sabo ko kuma daskararre. Attarugu ko barkonu: yana bada zaƙi da ƙarfi a cikin miya, ana amfani dashi wajen ƙara ɗan zafi ko kuma kyakkyawan ɗanɗano. Gishiri yana da mahimmanci wajen ƙara ɗanɗano a cikin miya, ana amfani dashi don daidaita zaƙin miya da kuma ƙara ɗanɗano. Kayan ƙamshi na iya zama tumatiri, romo, ko kuma kayan kamshi irin su tafarnuwa, ko kuma hulba da kayan ɗanɗano dabam-dabam. Wannan yana kara launi da ɗanɗanon miya. Nama ko kaza, nama na iya zama naman sa, shanu ko rago ko kaza ko kuma kowani nau’in nama. Kayan lambu: kayan lambu a cikin miyar Hausa ana amfani da alaiyahu, waken suya, kabeji, da dai sauransu. Kayan yaji: kamar su magi da dai sauransu. Da kayan ruwa, a cikin miya ana amfani da ruwa ko kuma ruwan nama da aka dafa dai, sanya miya ta zamo laushi da zaƙi da ɗanɗano mai daɗi. s

fesa ƙwayoyin magunguna ko sinadarai a gonaki wanda wani muhimmin aiki ne a cikin noma wanda ake taimakawa wajan kare shuka daga cututtuka ƙwari da sauran matsaloli da ke iya shafar girma amfanin gona wannan yana nufin amfani da ƙwayoyin magunguna da ake ko wasu sinadarai don tabbatar da cewa shuka tana lafiya kuma tana samun girma mai kyau a cikin wannan aikin yana da muhimmanci a bi hanyoyin da suka dace don kare lafiyar gona da lafiyar manomi ga yadda ake fesa sinadarai a gonaki ta farko zaɓin ƙwayoyin magungunan da ya dace fesa ƙwayoyin magunguna yana buƙatan zaɓin sinadarai da suka dace da buƙatun gona wannan na nufin yin amfani da magunguna da suke taimakawa wajan magance ƙwari da cututtukan da ke barazana ga shuka sai shiryawa da tsarawa kafin a fesa sinadarai yana da muhimmanci a shirya kayan aiki da kuma tsara yadda za a aiwatar da aiki wannan ya haɗa da tabbatar da cewa anyi amfani da kayan aiki masu kyau shayar da magunguna da ake son amfani da su cikin ruwa ko mai sannan tabbatar da cewa an san lokacin da ya dace da abi don fesa magunguna sai a zo a fesa sinadarai a cikin gona

Yadda ake fesa magungunan kashe ƙwari yana nufin rarraba sinadaran da ake ƙerawa domin yaƙi da ƙwari, ƙwayoyin cuta ko wasu ƙwayoyin da ke lalata amfanin gona wannan yana taimakawa wajen kare amfanin gona daga cututtuka da kuma inganta yawan amfanin gona. Ga yadda ake yin sa. Na farko ana shirya magunguna ana haɗa magungunan da ruwa ko sauran sinadaran da aka tsara don yin amfani da su dai dai. Wannan yana tabbatar da cewa maganin zai yi tasiri yadda ya kamata. Na biyu zaɓin hanyan aiwatarwa. Ana iya amfani da kayan aiki musanman don fesa wa'innan magungunan na farko za a haɗa shi da ruwa wannana hanya tana amfani da inji da zai fesa magungunan a iska ko kai tsaye zuwa ga shukoki ko kuma a shuka ƙwayoyin magungunan a ƙasa wasu lokutan ana amfani da magungunan ƙwayoyi da aka shimfiɗa su ko shuka su a ƙasa. Sannan a na zaɓin lokacin fesawa lokacin da za a fesa wa'innan magungunan yana da matuƙar muhinmanci yawanci yana fin kyau ayi amfani da shi lokacin da ƙwayoyin cuta ko ƙwari suka bayyana ko kuma lokacin da aka lura da wasu matsala a jikin shuka. Ana guje wasu amfani da lokacin da ake ruwan sama saboda magungunan suna iya shudewa su bi ruwa kuma a rasa tasirin su, sannan ana amfani da kayan kariya da lafiya yayi fesawa domin wa'innan magungunan suna da illa ga jikin mutum ana matuƙar amfani da kayan kariya kamar safan hannu, abin rufe fuska da takalmi domin kariya ga jikin ɗan Adam.

Ajiye amfanin gona don safarar su zuwa kasuwa mai nisa yana da matukar mahimmanci domin tabbatar da cewa kayan sun kasance cikin kyawawan hali har zuwa lokacin da za a siyar da su. Wannan yana taimakawa wajen kiyaye lafiyar amfanin gona da kuma rage asara ga yadda ake ajiye su domin zuwa kasuwa mai nisa. Farko za a samu tsaftacacen waje a ajiye wannan kayan, kafin a ajiye su ko a tura su zuwa kasuwa mai nisa yana da matukar mahimmanci a tsaftaceshi daga datti, ƙasa ko sauran abubuwan da ka iya kawo cuta ko lalacewar su. Sannan a samu wajen da ya kamata a a je su gurin ajiye amfanin gona ya na da matukar mahimmanci yana da kyau a zaɓi waje masu inuwa ko ɗakunan da yake da isashen iska a ajiyye kayan amfanin gona a cikin su domin rage hatsarin lalacewar su, ko kuma a sara. Sannan akan iya ajiye kayan gona cikin ajiya kamar su kwanduna, ko kuma kwandon roba mai girma sannan mai yalwa akan iya ajiye su domin su su kasance masu lafiya har zuwa lokacin da za a siyyar da su sannan ana samun buhuna, ko buhuna robobi ko buhuna samiya a ajiyesu a ciki kamar su shinkafa, gero, ko masara ana ajiye su a cikin buhuna. Sannan ana kula da yanayin da aka ajiye su domin a kiyaye su daga yanayi mai zafi da yawa ko yanayi mai danshi ko ruwa da yawa wanda haifar da lalacewar su

Yanayin yadda ake ajiye anfanin gona yana da matuƙar muhimmanci domin tabbatar da cewa kayan gona sun kasance cikin lafiya har sai lokacin da za a siyar da su ko ayi amfani da su. Ajiye kayan gona yanda ya kamata yana taimakawa wajen rage asara, ko kuma kiyaye ingancin su. Ga yadda ake ajiye su cikin tsari mai kyau. Na farko za a tsaftace kayan gona. Kafin a ajiye amfanin gona yana da muhimmanci a tsaftace su daga ƙura, datti ko kuma abubuwan da ba su dace ba. Wannan yana taimakawa wajen gujewa dukkan wani abu da zai iya haifar da lalacewar kayan gona ko haɗarin cututtuka. Na biyu zaɓin warin ajiya wurin da za a ajiye kayan gona yana da matuƙar muhinmanci wanda ya kasance kamar inuwa da iska wannan yana taimakawa wajen kare anfanin gona daga zafi ko danshi mai yawa. Na biyu yana kasancewa kariya daga ruwan sama ko danshin kayan gona musanman ‘ya’yan itatuwa da kayan lambu suna matuƙar buƙatar ajewa cikin yanayi ma kyau wanda zai hana su lalacewa ko fara tsufa. Tsafta dole wajen da za a aje kaya ya kasance mai tsafta don saboda ya kasance sun samu kariya daga cututtuka. Kayan ajiye anfanin gona sun kama daga kwandan roba ko akwatin roba, buhhunan roba ko musaniya, jere ko kuma ɗakuna. A wasu lokutan kaya ana adana su a cikin jeren kaya a ɗakunan ajiya don tabbatar da cewa sun samu isashshiyan iska yadda ya kamata.

Kiwon kaji a wurarenmu ba shi da wahala. Kana neman ɗaki ne a sa fitila saboda ya dunga haska masu da dare suna cin abinci a rufe ƙofofi saboda iska ko sanyi kar ya dame su, Sannan a samu abin ruwa a aje masu wanda za su riƙa shan ruwa da shi, kiwon kaji yana da matuƙar sauƙi sosai tunda mafi yawanci a cikin gida ake yin shi, Sannan kuma mai kaji yana kula da su sosai yana ba su dukkanin lura da suke buƙata daga abinci zuwa abin sha zuwa magani da dai allurorinsu ga baki ɗaya, Shi mai kajin shi yake kula da shi, sannan kuma yakan duba wasu irin kaji ya zuba kuma wane irin magani za a ba su, ko kuma wane irin abinci za a ba su? Masu ƙwai ne ko kuma wanda ake tare su ne saboda nama, duk yana cikin abin da ake lura wajen kiwon kaji.

Cigaban shuka. Tsakiyar matakin girman shuka yana nufin lokacin da shuka ta fara girma sosai bayan an fara shuka ta daga cikin ƙasa wannan mataki yana da muhinmanci domin yana nuna lokacin da shuka ta fara samun ƙarfi, da kuma gina tsarin ganyayyaki da tushe. Ga yadda ake bayanin wannan mataki. Cigaban ganyayyaki da rassa: A cikin wannan mataki shuka tana girma cikin sauri ganye suka bayyana yana haɓaka da kuma yin girma, wanda ke taimaka wajen samun abinci daga rana ta hanyar haɗa iska da rana sosai ta samu abincin ta. Rassa ko tushe suna faɗaɗa domin samun ruwa da abinci daga hasken rana. Cibiyar girma tsakiyar girman shuka yana da matuƙar muhimmanci domin yana nuna lokacin da shuka ta fara girma cikin girman jiki tana haɓaka ganye da kuma rassuna suna ƙara girma suna ƙara ƙarko wannan yana taimakawa wajen samun ingantaccen tsarin shuka wanda zai taimaka mata wajen wucewa zuwa mataki na gaba wanda ke zuwa bayan wannan lokaci, wato lokacin da fure ko 'ya'ya suke fara bayyana. Ƙarfi da lafiya: A wannan mataki idan shuka tana samun isashshen ruwa, isashshen abinci da kuma isashshen hasken rana tana tafiya cikin lafiya da ƙarfi wannan yana ba da shuka damar cimma ƙarshen girmanta wanda zai kai zuwa ga matakin da take samar da fure ko ‘ya'ya.

Tsarin sarrafa amfanin gona yana nufin duk wani aikin da ake yi wa amfanin gona daga lokacin da aka ɗauke su daga gona zuwa lokacin da aka gama sarrafa su, don yin amfani da su ko sayarwa. Wannan tsarin yana taimakawa wajan kiyaye ingancin kayan gona, rage asara, da kuma ƙirƙiran kayayyakin da za a iya amfani da su a kasuwa ko a gidaje. Ga yadda tsarin sarrafa amfanin gona yake. Na farko tattare amfanin gona, wannan shine matakin farko idan za a ɗauki amfanin gona daga gona bayan sun kai matakin girma da za a iya amfani da su, misali girbin hatsi, kayan itace, ko kuma kayan lambu. Na biyu shi ne tsaftace su bayan an tattara amfanin gona. Ana tsaftace su daga datti, ƙasa ko sauran abubuwa masu gurɓatarwa. Na uku shine rarraba wa wannan mataki. Ana rarraba amfanin gona bisa la’akari da ingancin su, ana ware kayan da suka lalace, ko waɗanda ba su da kyau ko waɗanda suke da ƙoshin lafiya. Na huɗu shi ne niƙa ko ƙirƙira, wannan yana nufin matakin da ake yi, aiki da amfanin gona don canza su zuwa wani sunfurin da za a iya amfani da su ko a siyar da su. Misali, niƙa hatsi. Hatsi kaman shinkafa, ko masara, ana niƙa su ne zuwa ga fura ko garin masara. Ƙirƙiran man zaitun, ko man shanu. Ana canza ‘ya’yan itatuwa ko ‘yayan lambu zuwa ga kamar man zaitun ko kuma daga nonon shanu zuwa man shanu da ake amfani da shi wajen cin abinci. Sannan akwai busarwa daga danshi akwai shiryawa don kasuwanci wanda za a iya kai su kasuwa a siyar da su.

Aikin nikan ƙasa ko gyaran ƙasa, yana nufin aikin da ake sarafa ƙasa ta hanyar amfani da kayan aiki ko naurori don rarraba ƙasa da kyau domin ta zama mai kyau don shuka, wannan yana taimakawa wajen inganta ƙasa da kuma samar da yanayi mai kyau ga tsuraini, muhimanci aikin nikar ƙasa ko gyaran ƙasa, na farko yana sa kyayyawan shiryawa ga tsuraini, wannan aikin yana taimakawa wajen ɓude ƙasa da kyau wanda zai bada damar ruwan sama ko ruwa na gona ya shiga cikin ƙasa wanda zai inganta haɓaka tsurannu. Ciyawar cire ciyawar da shuka mara amfani a lokacin da ake gyaran ƙasa, ciyawar da ta tashi sama saman ƙasa tana natsuwa ko kuma ta ƙone, hakan yana hana ciyawan yin gasa da tsiranni wajen samun abinci ko ruwa. Inganta iska da ruwa, wannan gyara na ƙasa yana taimakawa wajen buɗe ƙasa wanda hakan yana bada damar samun iskar oxygen cikin ƙasa, iskar oxygen kuma tana taimakawa wajen sa ƙwayoyin hallita da suke cikin ƙasa su rayu wanda hakan yana inganta lafiyar ƙasa, hakan yana taimakawa wajen ruwa ya shiga cikin ƙasa da kyau wanda yana ba da damar tsirannu su sha ruwa da kyau don su girma su yi lafiya. Rarraba kayan abinci da sinadarai, wannan gyara yana taimakawa wajen rarraba sinadarai abubuwan gina jiki a cikin ƙasa wanda zai iya taimakawa wajen samar da abinci mai kyau ga tsirannu.

wannan ganyen dabino kenan wanda aka saro shi daga reshen shi sannan aka ajiye shi a ƙasa wannan ganyen Yana da mutuƙar amfani a gargajiyance a ƙauyuka ko burane. wannan ganyen yana da amfani daban-daban kamar su rufin gida na gargajiya. Ana amfani da itacen domin a yi rufin mai karko sannan ya zamani jewo. Ana amfani da wannan wajen yin rufin ko kuma wajen yin ma gini kwalliya domin a ƙawata shi ya yi ƙyau. sannan Ana amfani da shi wajen yin kwandunako tantina domin amfani a gida ko a wajen Sana'a. kwanduna masu ƙyau ko kuma masu ƙwari. sannan Ana amfani wajen yin tsintsiyar kwakwa Wanda akai share-share a gida. Ana amfani da wannan ganyen wajen kare amfanin gona daga kura ko kuma Wani abun da zai cutar da shi. Ana amfani da wannan wajen kwalliya ko biki ko Wani wajen mai ƙyau ya yi kwalliya a ƙawata wajen da shi. wannan ganyen Yana da mutuƙar muhimmaci sannan Yana zama kamar jari ga wasu mutane da suke Sana'a da shi domin su sama kuɗin shiga.

mai siyar da tumatur yana nufin mutum ko kamfanin dake sai da tumatur wanda tumatur kuma mahimmin kayan lambu ne a cikin al adun hausa ko kuma a kasuwannin gona mai sayar da tumatur yanada alhakin sayar da tumatur ma mutane ko masu bukatan sa koda kuwa a kasuwanni ko a wuraren kasuwanci ayyukan mai saida tumatur na farko sayar da tumatur mai sayar da tumatur yana samun tumatur daga manoma ko daga gonaki sannan yanasai dashi a gidajen cin abinci shago ko tsaye ga masu bukata sannan yanada alhakin rarraba tumatur idan ya sama daga wurare daban daban sannan yana kai su wuraren masu saya ko a wani yanki suke yana iyya saida da tumatur a cikin kwantena ko a wanda aka tsarashi da kyau domin kada tumatur ya lalace yana da lahakin kula da tumatur yana tabbatar da cewan tumatur yana cikin yanayi mai kyau da saye wannan yana nufin cewan ya kula da tumatur gurin tsaftace shi dan saye koya kiyayeshi daga zafi ko sanyi wanda zai iyya lalatashi sanin farashin tumatur a kowi kasuwa domin ya iyya tsara farashin sa hakan yana nufin yasan lokacin da tumatur zaiyi tsada ko arha a kasuwa koya sauka matsayin mai sai da tumatur mai amfani da kwarewa jagora ga masu siya suna da mahimmanci

Hanyoyin shuka da girma na ‘ya’yan pawpaw ko duwatsu wannan wata irin icce ne da ya ke da amfani a cikin al’adun hausa da sauran al’umma. Wannan itace na da daraja sosai saboda yana samar ‘ya’yan pawpaw wanda suke da ɗaci da ɗanɗano mai daɗi sannan kuma suna da fa'ida sosai ga lafiyar jiki. Hanyoyin shuka wannan itaciyar farko za a saba gurin shuka pawpaw yana buƙatar gurin da ke da rana sosai domin girma da kyau yana son guri mai haske da zafi kuma yana buƙatar ƙasa mai kyau da ke da ruwa mai kyau amma ba ruwa mai yawa ba. Gurin da za a shuka pawpaw dole ne ya kasance mai kyau wajen ƙarƙashin ƙasa don ruwan sama ko ruwan gona ya wuce cikin sauƙi. Shukawa ana iya shuka ganyen shi ko a shuka irin shi ana iya shuka pawpaw daga tsuro ko kuma daga ganye. Idan aka shuka daga tsuro yana ɗaukan lokaci mai tsayi kafin ya yi ‘ya’ya. Kula da shukan pawpaw yana buƙatar ruwa da kyau amma ba ruwan tafki ba, saboda haka zai iya haifar da lalacewan tushen iccen. Ana kula da iccen pawpaw ta hanyar cirewa a kusa da shukan a cire kowace ciyawa da zata hana shi girma sosai da kuma tsaftacewa ko duba ta don tabbatar da cewa tana cikin yanayi mai kyau har hakanan shukan pawpaw tana buƙatar amfani da taki ko tsirrai masu kyau da ke da ƙara ƙarfafa ƙarfin itacen. Lokutan ya na ɗaukan lokacin kamar watanni shida ko goma sha biyu kafin yafara fitar da yaya

Lokacin da mutum yake jiran abinci yana daɗa sha’awa kuma yana daɗa daɗa abincin musamman lokacin da abincin yake cikin tukunya yana ci gaba da dafuwa, ana iya bayyana wannan lokacin cikin manyan alamura kamar haka, hawan kamshi lokacin da aka fara dafa abincin akwai wani kamshi mai daɗi wanda yake tashi daga cikin tukunyar ko daga cikin tanda, wannan kamshin yana sa zuciyar mutum ta ɗinga tafiya yana kara sha’awar abinci, misali idan ana dafa tuwo da miya ko shinkafa da miya kamshin yajin da miya yana motsa sha’awa, hankali a cikin jira lokacin da ake jiran abinci ya dafu, mutane sukan zauna suna kallon ciki ko suna sauraron muryar abincin da ake dafawa, misali, ko da yake abincin yana ɗaukan lokaci kafin ya dafu amma akwai lokacin da yake ɗauka ya ba da sha’awa idan abincin yana da saukin dafuwa kamar yadda aka saba dafa kosai ko cin-cin zaka ji sanda mai girki yana lura da lokacin da abincin yake fara fitar da kamshi, jinkirin cin abinci, jiran lokacin na iya zama wani lokaci na jin daɗi ko da yake akwai rashin hakuri a cikin wannan lokaci na jira yana iya zama kamar wani tsari na jin farin ciki ko gajiya saboda yawaita sha’awa daga ganin yadda abincin zai kasance, ruwa ko shayi a cikin jira wani lokaci kafin abinci ya dafu ana iya shan shayi ko ruwa mai ɗumi don rage ko kasha kishin ruwa.

Bai wa tsirran cikin gidan shuka ruwa. Yadda ake ban ruwa a gidan shuka yana da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da lafiyar shuka da kuma samun girma mai kyau. Ga bayyanin yadda ake bai ma tsirran gidan shuka ruwa. Muhimmancin ruwa ga tsirrai ruwa yana da matuƙar muhimmanci ga tsirrai a cikin gidan shuka, domin yana taimaka wa tsirran wajen girma da kuma samun abubuwan da su ke buƙata daga cikin ƙasa. kamar sinadaran gina jiki idan ba a shayar da tsirren yarda ya kamata ba za su lalace, za su fara daina girma yadda ya kamata. Lokacin da za a shayar da su ruwa yana da matuƙar muhimmanci, yana da kyau a shayar da tsirrai ruwa lokacin da ƙasa ta fara bushewa. Amma ba a jiran ta bushe sosai. Haka nan yana da kyau a shayar da tsirrai da safe ko maraice. Domin gujewa shayar da su da yawa a lokacin rana mai zafi wanda zai iya haifar da zafin rana ko bushewan ganyanyaki. Yadda ake baiwa tsirren ruwa yana da matukar mahimmanci ana iya shayar da su daga sama. Za a iya amfani da bututun shayarwa ko tankin ruwa wanda ke fitar da ruwa daga sama kamar ruwan sama, ko kuma shayar da ruwa mai hankali wanda zai taimaka wa tsirran wajen samun lafiya ko a shayar da su ruwa daga ƙasa. Wasu mutane suna amfani da bututun ruwa, ko faranti daga ƙasa wanda ruwa ke tsiyaya kai tsaye zuwa ga tushen tsirran. Wannan yana taimaka wa wajen ƙarfafa tushen ruwa. Tushen shuka kuma yana rage yawan barnan ruwa a sama ruwan sama daga ƙasa. Kula da yawar ruwan da ake shayarwa shima yana da mahimmanci domin ruwa kar yayi ma shuka yawa ko ya yi mata kadan

Cikin al’adan gona mata suna da matuƙar mahinmanci me girma musamman a cikin yankunan karkara a yawancin ƙasashen duniya cike harda Najeriya da sauran ƙasashen Afurika mata suna taka muhunmiyan rawa wajen samar da abinci da kuma gundara ayyukan gona matan da ke cikin wannan hoto ana nuna yadda mata ke yin noma sanan kuma a lokacin suke kula da iyalinsu suke ni’enma jariransu mata suna gundanar da ayyukan noma da farko har ƙarshe a mafiya yawan lokuta suna shukan rani shuka masara dawa gyero da dai sauransu har ila yau mata suna da alhakin kula da dabbobi kamar shanu tumaki karnuka wanda ke taimakawa wajen samar da madara da nama ga dange kula da lafiyar iyali mata suna da alhaki domin kula da lafiyar iyali wannan ya haɗa da tabbatar da cewa yara suna sami abinci mai gina jiki musamman shayar da yara ƙanana da nono mai kyawu hakan nan tana da alhakin kula da tsafta da kuma tabbatar da cewa yara suna cikin yanayi mai kyawu don girma da kuma samin lafiya mai ɗorewa

Mata a cikin gona kuma da sarrafa amfanin gona. Mata suna taka muhinmiyan rawa wajan sarrafa amfanin gona, wanda ke ɗaya daga cikin muhimman matakan noma da samar da abinci a cikin al’umma dake dogara da noma. Mata sukan kasance masu kula da aikin sarrafawa bayan an girbe amfani. Wannan yana haɓɓaka tattalin arziki yana kuma ba su damar samun kuɗin shiga. suna farawa ne daga sarrafa abincin gona bayan girbi. Mata suna gudanar da aiyuka da dama a cikin aikin sarrafa abincin gona bayan an girbesu. Wannan yana haɗawa da tsaftace amfanin gona bayan girbi ma Mata suna tsaftace amfani kamar hatsi. kayan lambu, da ‘ya’yan itaciya. Tsaftacewa yana da matuƙar muhimmanci domin yana tabbatar da cewa amfanin gona yana cikin yanayi mai kyau domin cigaba da sarrafawa. Ajiye amfanin gona. Mata suna ajiye amfanin gona ko kayan lambu a guraran da suka dace domin su kiyayesu daga lalacewa. Wannan yana iya zama cikin ɗakunan ajiya ko guraren bushewa. Sarrafa kayan lambu da ‘ya’yan ita ciya. mata suna sarrafa kayan lambu da ‘ya’yan itace domin su zama abinci ko kayayyakin da za su iya sayarwa a kasuwa. Wannan yana taimaka wa wajan samar da riba da kuma rage asarar kayan lambu ko ‘ya’yan itaciya da suka bushe ko suka lalace. Yin tuwo mata suna amfani da doya ko rogo wajen yin tuwo wanda ake amfani da shi a matsayin abincin a al’adu daban daban. Sarrafa tumatur ko albasa domin ci ko kuma siyarwa duk yana cikin sarrafa kayan gona da mata suke yi

Mata a aikin gona wajen sarrafa amfani gona mata suna taimakawa suna taka muhimmiyar rawa wajen sarrafa amfanin gona wanda ke ɗaya daga cikin muhimman matakai na noma da samar da abinci. A cikin al’ummomi da ke dogara da noma, mata sukan kasance masu kula da ayyukan sarrafawa bayan an girbe amfanin gona. Wannan yana haɓaka tattalin arziki kuma yana ba su damar samun kuɗin shiga. Ga yadda mata suke sarrafa amfanin gona bayan an girbe shi. Farko suna tsaftace amfanin gona bayan girbe, kayan lambu kamar ‘ya’yan itatuwa tsaftar yana da matuƙar muhimmanci, tabbatar da cewa amfanin gona yana cikin yanayi mai kyau. ajiye amfanin gona, mata suna ajiye amfanin gona ko kayan lambu wuraren da suka dace domin su kiyaye su daga lallacewa. Wannan yana iya zama daga cikin ɗakuna ko kuma wuraren bushewa, sannan suna sarrafa kayan lambu ko ‘ya’yan itatuwa domin a ci a gida ko kuma a siyar a kasuwa. kamar su niƙa garin hatsi, wannan muhimmin aikin sarrafa amfanin gona da mata suke yi, domin samar da garin hatsi don yin tuwo ko kuma wani sarfarin da za a iya cin abin, da za a ci a matsayin abinci, ko bushe kayan miya ko ‘ya’yan itatuwa domin ai amfani da su wani lokaci mai tsayi.

Mata a aikin noma. Sarrafa amfanin gona bayan girbi. Mata suna taka muhimiyan rawa wajan sarrafa amfanin gona, wanda ke ɗaya daga cikin muhinman matakai na noma da samar da abinci. A cikin alummomin da ke dogara da noma, mata sukan kasance masu kula da aikin sarrafawa bayan an girbe amfani gona. Wannan yana haɓɓaka tattalin arziki, yana kuma ba su damar samun kuɗin shiga. Ga yadda mata suke sarrafa amfanin gona bayan girbi. Farko suna tsaftace amfanin gona. Suna tsaftacewa kayan gonan domin su tabbatar da cewa amfanin gonan yana cikin yanayi mai kyau domin ci gaba da sarrafawa. Ajiye amfanin gona. Mata suna ajiye amfanin gona ko kayan lambu a guraran da suka dace domin su kiyaye su daga lalacewa, wannan yana iya zama cikin ɗakunan ajiya ko guraren bushewa. Sarrafa kayan lambu da ‘ya’yan itaciya. Mata suna sarrafa kayan lambu da ‘ya’yan itace domin su samu abinci ko kayayyakin da za su iya sayarwa a kasuwa. Wannan yana taimaka wajan samun riba ko kuma rage asarar kayan lanbu ko ‘ya’yan itaciya da suka bushe ko suka lalace. Niƙa da yin garin hatsi. Wannan muhimmin aikin sarrafa amfanin gona da mata ke yi shine niƙa domin samar da garin hatsi wanda zai zama tushen abinci. Mata suna amfani da kayan niƙa ko inji na zamani ko na gargajiya domin su samar da garin masara, garin dawa ko garin waken suya da sauransu. Kuma suna bushe kayan miya ko ‘ya’yan itatuwa domin amfani da su zuwa lokaci na gaba.